Bi siɣirila kuliga taha ka bi ʒira taha yinsi ka bi zaa mii ʒira paɣa so ŋun ʒirila tahali maa ka lahi gbubi baaji o nuuni tihi nyɛla din gili nimaani ka yili ʒɛ nimaani ka yili maa mii bi piri bi puuni so piri namda piɛla ka di yina ŋɔ

Bihi mini bi baaba n ʒiya dira bi zaŋla teebuli zaŋ zali n zaŋ bindira n zaŋ tam dizuɣu diriti biɛla bindira maa puuni bi zaŋla bindira maa zaŋ niŋ ŋmana puuni ka zaŋ kom n zaŋ niŋ kopu nim maa puuni n zaŋ zali o baa maa kpala ninkpara ka bia maa pii bindirigu maa n zaŋ niŋ o baa maa nolini ka o baa maa kara ka nyiira

Bi lɔri la taba yino maa dabimi ka zaŋ. o nuu n tabi o girili ka o gɔɣi mpa ŋuni bɔŋɔ maa zuɣu ŋuni bɔŋɔ maa ŋuni pamila o zuɣu ŋuni bɔŋɔ maa zila kuɣu zuɣu ŋuni lori o maa so la jinjɛm sabinli ka di gabi bini piɛla piɛla di puuni ka o gbubi afi n tim o zuɣuni n chirigra.

Paɣa m ʒi tahapoŋ ka zaŋ bini niŋ di puuni kohara ka gbubi baskɛti o nuuni baskɛti maa binyɛra n bɛ di puuni ka o kohara tihi nyɛla din bɛ dinni paɣa maa pilila zipiligu ka zipiligu maa mini o liiga maa nyɛ kala yinsi ka daagi o zabiri baɣali yaɣayini ka gbubi laɣari o nuuni

Kom n doya ŋo kom maa puuni ŋarima ayi n bɛ di puuni ka niraba ʒi di puuni tihi nyɛla din gili kom maa tihi maa ku gbumla taba ban ʒi ŋarim maa zuɣu maaa bi yɛ liiga nima ka zaŋ piɛɣu n zaŋ niŋ kom maa puuni ka ʒia n ku yuundila bia shab bin ʒi o polo na ka shab gba mii yuundi shɛli polo

Laa n ʒɛya ŋo laa maa puuni bindirigu n bɛ di puuni ka gala ata bɛ di puuni boraadɛ duɣura nyɛla din bɛ di puuni boraadɛ duɣura maa nyɛla dibanu di puuni zaham ŋmahi ŋmahi bɛ di puuni ka manʒa bɛ di puuni naanzuu gba bɛla di puuni

Niraba ata n chɛni ŋɔ n tuhiri ninvuɣu yinga soli ka laa nira maa ʒi kpalaŋa niraba ata shab ban chɛni maa so ʒila baskɛti ka kpabi bia ka so ʒi kpalaŋa kaa kpabi bia so mii gbubila kpalaŋ maa ka kpabi bia ŋunbɔŋɔ maa ŋun gbubila gbambili o nuuni tihi ni mori nyɛla din bɛ nimaani

doo n-chari o zuɣu ŋun ʒiya ŋɔ o chami n-neei o zuɣu maa zaa kolikoli ŋun chari o maa pilila zipiligu ka ye liiga piɛlli fan nyɛla din be shitɔɣu maa puuni ka o tabili diɣi di puuni wayanima bela di puuni o ni zaŋ shɛli chari o maa nyɛla mashiin laati beni ŋun chari o maa gala wɔchi o nuu ni

Paɣa n ʒiya n chimdi nyuli ka zaŋ teebuli zaŋ zali ka zaŋ tahapoŋ tam teebuli maa zuɣu o zaŋ ŋmani zaŋ pa dizuɣu suu nyɛla din pa dizuɣu o zaŋ kurifooti n zaŋ zali ka niŋ sala niŋ ka niŋ buɣum niŋ ka zaŋ duɣubli tam dizuɣu o ʒila duu gbuni